hinkote fayimma hinkote fayyimma yineemmo weete soodono ikko barra inte ka'nummoro sagalenke saga'inummo gedensaanni hinkonke burufete seekkine saamununni haishshira fayyimma wiitannonke

qaaqquullu akime yineemmo woyte maati yinummoha ikkiro addi addi doogonni addi adi huure qaaqquullee aate loonsanni loose loossannota ikkitanna insano qaaqquulluwa baxxinoxi soonsanni gatisate dodantannore ikkitinota buxe la''a dandiineemmo yaate

taraawanno xibba yineemmo weete maati yinomma ikkiro babbaxxinonna addi addi doogonni ku'iinni ku'iiwa hige taraawannohu xibbu noota hwanteemmo gede hee'ranna kuni xibbno ku'inni ku'iwa hige taraawannoha taraawanno xibba yine woshshinanni woy su'ma su'minnni gede la'neemmo yaati

qaqulloa kimineemo oyite qaaquulle hiimmate waantee taa'reeti

qaaquullu afime yinemmoimmimmin ulbo macciishshnons wyie macciishshino onsnnhunge babbaxxitino garinni qaaquulle kalate dodantannore qaaqquullu afimeye worihannita huwanteemmo garino yaate

fayyimmate ijaara yinanni beyete babbaxxitino basenni dayemannu hurre afi'ranno dargawe hurre afi'ranno basetenne fayyimmate ijaaraatine

qaaquulluwa kimemmaatinumma ikkino qaaquullo babbaxxitinoxisso macciishshaantannoonsawayite hurre uyitannore ikkitinota huwate buuxa la a dandiineemo yaate

taraawano xibbi yinanni wote maati yinummoha ikkiro babbaxxitino xissoni doogonni babbaxxino manniwa hige taraawa dandaannoti no gede hasiisannota ikkitannatinni doogono addi addinni doogonni addi addi basera hige taraawa dandaanno gede huwanteemmo yaate.

fayyimmate ijari maati yiummo ikkiro babbaxxeyo manni owaante afi'rate ma'ranno basewe maranno darga ikkinota buunxeemmo yaate

qaaqquullu akkime yinanniti babbaxxitino baseranna babbaxxitino quchumira haamatu garinni afi'neemmota ikkitanna insano qaaqquullu xiwaninse huratenna qaaqquulleho babbaxxitinohu dodantannore woyi loossannore ikkitinota bunxeemmo huwanteemmo yaate

qaaqquullu akimeeti yinanni woyete qaaqquulleho addi addi hurrete doogo hassannorenna qaaqquullu xiwaninsayi hurtanno gede dodaanshanno woy addi addirichu assitannota qaaquulleho owante uyitannore kuri qaaqquullu akimeeti yine woshshinanniri babbaxxeo darga afamanno yaate.

fayimmate ijara yinanniweete maatinom moaikkira babbaxxe uyiduunnichina babbaxxinorichi hakkicho giddo afamanno base ikkitanna tenneno fayimmate ijara babbaxxeyo darga anfannitowe babbaxxeyo base'ra leellitannoota ikkitinota buunxeemmo yaate

qaaqqullu akimeeniemmo yitemaatiinommaa ikkirra qaaqquulla macciishshantannoonsa addi adi xissoonni qaaqquulle fushshate bbbxxinobabbaxxitino looso loossannota qaaqqullu akimeeti kine woshshinaannita huwatawe buuxa dandiineemmo gari noo gede la'ne

qarqaru keeraanchimma qarqaru keeraanchimma yineemmo weete qarqarinkira hee'ranno ishine baala gamba assine foolu noo hano foolu nookki hano mittowa worre giireemmoha qarqarinkera keeraanchimma agadhate

qaaqquulle akime yinanni weete maati yinummohaa ikkiro babbaxxeho garinni qaaquulleho xisso macciishshantannonsa woyte haa'ne dondann woy haa'ne marranni baasera aanfannire ikkitanna kurino qaquulleho owaante uyite huurrete doogo hassannoreyeti yaate

qaalqquullu akime yineemmo weete maati yinumma ikkiro qaaqquullu akime babbaxxitino garinni babbaxxitino horo uwyitannoonkeeta ikkitanna qaaqquuliinkewe oo soxiissantanno woyite donde massi'ne hurtanno gede assinanni base qaaqquullu akime mine yinanniwaati yaate

gobbate ayimmate dhawirsha yineemmoweete gobbate ayimmate dhawishshi wole gobbanni wole gobba sayisatenna hattono babbadhitinowa dheertine ha'rate amande ha'neemmo ayimmate kaardeeti

buddehu yineemmo woyite maati yinummoha ikkiro babbaxxiho garinni budehu yineemmo woyite ayemmate xawishshirano horonsi'neemmoha ikkanna kuni buduno sidaamaho cambalaalate woy fichoyete yinanni budi afamannowa hee'rinoseta la'ne woy buuxa dandiineemmo gari heranno yaate

taraawanno dhibba yinanni weyite babbaxxitino doogonni taraawa dandaannoha ikkanna kunni xibbino babbaxxitino doogonni babbaxxino manniwa hige taraawa dandaannoha ikkinota huwata woy buuxa dandiineemmo gari noo gede la'neemmo woy huwanteemmo gari noota huwante buunxeemmo gari noota la'neemmo.

qaaqquulu akime yineemmo woyeete maati yinummo ikkiro qaaqquuleho macciishshantannoonsa xissonni qaaquule huursate lowo baatooshshe baattannore ikkitinota huwanteemmore ikkitanna insano qaaqquulu akime yine woshshineemmo woye hatto yine su'mineemmore ikkitinota la'neemmo garino yaate

qaaqquulluwa kimineawoyite maatinomma ikkiloh qaaqquulluwa babbaxxiho xissonsara hurre aate dodaantanore ikkitanna insano qaaqquulleho babbaxxitino gariinni xisso macciishshantannonsa woyite xissonsanni huursate baatoshshe baattannore ikkitinotahu wanteemmo la'neemmo yaate

qaaqquullu akime inanniweete qaaqquulleho babbaxxe owaante afi'nannina babbaxxe owaante uyinanninsa darga ikkitanna babbaxxino xibbiinsnnno huurre afixxanno darga konne qaaqquullu akimete mineeti yine woshshinanni dargaati keba se'raati yaate

qaqquullu akime yineemmo woyite qaquullu mayimma aanna babbaxitino xisso macciishshantanoonsa woyite macciishshantino xissonsara hurre ate dodantano woy hurre aate loossannore kuri qalquullu akime yine woshshinannita la'ne woy huwante buunxeemmo yaate.

fayyimmate ijaara yneemmo woyiite maati yinummoha ikkiro babbaxxinohu manno awante uyinannirichi afamanno base afamanno darga ikkinota huwanteemmoe bunxeemmo gari hee'rana konneno fayyimmate ijaaraati konneno giddoonni lowo duunichi afamanno yaate

hinkote imfayyimma yineemmo woyite wayinni no hattono hinkote sagalenke inte ka'nummo gedensaanni ofoltannonkekki gede burushete hayishshi'ne hinkote fayyimma agaxineemmo garaati

umi dirimi rosu mine afi'nanni egenno maxaafa nabbambenna hattono buqqeenkera qajeelsha wiitannonkere umi dirimi rosu mine yinanni

qaaqquullu akime yinanniti maatinumma ikkiro qaaquulleho xisso macciishshantannonsa wete macciishshante o xissonsanni hursatu dodantannore kuri qaaqquullu akime yine woshshinannita buuxawe huwata dandiineemmo gari hee'rinota la'neemmo garino yaate kawiicho neso no

qaaquullu akime yinanni weete qaaqquulleho addi addi xiwaniinsara hurre aate dodantannorenna qaaquulleho babbatewo xibbinsanni huursate loowaricho assitannota tenne qaaqquullu akime yine woshshinannire ikkitinota huwanteemmo garaati yaate

qaaquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaalquulleho babbaxiteo xisso macciishshantannonsa woyite hurtanno gede dodantannore ikkitanna kurino qaaquulleho loworicho assitanno gede buuxa woy huwata dandiineemmo gari heerinota la'neemmono yaate huwanteemmono.

taraawanno la'nummoha ikkiro babbaxxisino doogonni taraawannohu addi addi xibbi noo gede huwanteemmoha ikkanna kuni xibbuno addi addi su'muwa afi'rinoha ikkanna lawishshu gede la'nummoha ikkino middai ha'riyo mitte ge daye bainoho koronayiniyahuno no gede huwanteemmo yaati

qaaqquullu akime yinanniweete qaaqquullehu addi addinna babbaxxitino owaante wiitanno gede huwanteemmota ikkitanna qaaqquulno xiwaninsaahuratenna xissonsanni fayyaleeyye ikkate kodargino dancha owaante afi'nani yaate kodargino qaaqquullu akime yinanniwaati

qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaalquulla babbaxxitewo xisso macciishshantannonsa woyite massineenna huurreto dodantannore kuli qaaqquullu akimeeti yine woshshinannire ikkitanna insano lowo qeecha qaaqquullu aana noonsa gede la'neemmo horonsi'neemmo yaate

kalqete fayyima yinanni woyiite babbaxxitino gobbara babbaxxitino kalqe heedhanno gari heeranno tenne kalqe fayyimano addi addi garinni qoosso qoossoontenni babbaxxitino addi addi ninkewii agarantannorichu assatenni fayyimma agarra dandiinanni yaate

qaalquullu akimeeneemmoti maatinomma ikkiro qaaqquullewo babbaxxi tinoxisso macciishshanta noonsaweete macciishshantinoxissoonsanni huursatenna gatisate lowo baatooshshe baattannota qaalquullu akimeeti yine woshshinannita ikkitinota buuxa huwata la a dandiineemmo yaati

qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoa ikkiro qaaqquulleho xissonsara babbaxxitinohu reate dodantannore ina babbaxxitinohu reyate loossannore kuri qaaquullu akimeeti yine woshshineemmore ikkitinota huwanteemmoe bunxeemmo garino yaate

aaqullu akimeemo wetemmanumakiropitino garini aaquulleyo fayyimmate aanaqaaruuro ino ima bolitaatti dodantannore ikkitinota huwoawe buuxaandi gari noo ge ela emmo kantimmo noo 'enone

qaaqquullu akime yinanni woyite maati yinummoha ikkiro qaaqqulle babbaxxino xisso macciishshantannonsa woyite macciishshanti noxissonsara hurre ate lowo waaga kafartano lowo baatoshshe battanore ikkitirarinoota la'neemmo garino yaati

buunxeemmo gara ikkiro qaaquullehono akime no gede la'neemmota ikkennatini qaalqulluu akime no qaalquulleho owaante aate woy qaaqulleho xissonsa la"ateno kuri qaaqullu akimeho massiniro danchaho yine huwantannirichooti woy huwantanni dargaati yaate

qaaqquullu akime yinanni wote maati yinummoha ikkiro babbaxitino qaaqquullu xisso macciishshantannonsa woyite maassinanni basee ikkitanna tinni baseno qaaqquullo xissinsaro maassine hurre aafi'nanni woy qaaqquullu huranno gede assinanni baseeti yaatetini dargino kawi

qaaquullu akime yinannni woyite qaaquuleho xisso macishantannonsa woyite xissonsara xagga uyitannore kuri qaaqquullu akime yinaa yaate

qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaqquulleho addi addi huurrete xagga uyitannore dhibbinsanni huursate dodantannore kuri qaaqquullu akime yine woshshinannire ikkitinota buunxeemmo woy huwanteemmo gari noo gare la'neemmo yaate kuri qaaqquulluno akime

qaaquullu akime yinaanni woyete babbaxxitino ogiimmansanni babbaxxino garinni xissot maacciishshantino qaaquulleno qaaquulle huurre hasi'niro massinanni woy qaaquule xisso macciishanturo haa'ne ha'nanni darga aantannore qaaquullu akimeeti.

qaaqquulluw akime maatireemmo ikkino qaaqquulluw akime babbaxxinoota qaaqqulle xisso macciishshantannonsa woyte macciishshantino xissonsanni qaalqquulleho huursate dodantannore ikkitanna insano qalqquulleho danchu laooshi nonsa gede huwanteemmo woy anfeemmo wou buunxeemmo woyi seekkine anfeemmo yaate

qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro babbaxxitino xisso qaaqquulleho macciishshantannonsa woy macciishshantino xissonsanni gatisate lowo baatooshe baatanni dodantannore qaaqquullu akimeti yine woshshinannita huwata buuxa dandiineemmo yaate kobaacho

qaaqquullu hakimeineemmoti maatino yinummoha ikkiro qaaqquulleho babbaxxitino xisso macciishshantanno woyite hurrete dodantannore ikkitanna qaaqquullu babbaxino xissonni xissamanno weyiteno tenne base massiniro hurre afidhanno gari hee'rinota huwante bounxeemmo yaate

qaaqquullu akimeneweetemaatinumma ikkilo babbaxxeho garinni qaaqqollo kaalooshsha hassitannota ikkitanna qaaquullu meemaana babbaxxeyo garinni xiso macciishanta nonsa weyite xagga aatenni macciishshantinoonsa xiitsonni hurtanno gede assitannota qaaqqullu akimeetinanni yaate

qaaqquulleho addi addi xagga uyiite xiwaninsanni hursate dodantannota woye owaante uyitannota qaaqquulluu akime yine woshshinanniti heedhanno iseno babbaxxewo darganna babbaxxewo quchu mira haammata afantanno yaate qaaqqulluut akime.

qaaqquullu akimeetineemmo woyite babbaxxitino basi'ra afantannota ikkitanna tenne basi'rano addi addi qaalquulle ho owaante we qaaqquullu xisso la'annoti qaaqquullu akime babbaxxitino dargawe babbaxxitino basi'ra afantannome heexxanno gede la'newe buuxo dandiineemmo yaate

qaaquullu akime maatiro la'no yinummaa ikkiro qaaqquullu akime danchu garinni qaaquulle amaddainnianna danchu amanyootinni gamba assitanni lowo hooro qaaqquulle honoxiwaniinsa hursitanno doogo uyitannoreyiti yaate

qaaqquullu akime yinanni weyete qaaqquulleho babbaxxitino wantena babbaxxitino hurrete doogo hassannore ikkitanna insano qaaqquullu akimeeti yine woshshinannire ikkitanna qaaqquulleho danchu amadooshshina danchu amanyooti hee'rannoonsa mannaati yaate kurino

qaaquullu akkimimaatiinoomma ikkiro addi addi huurre wyitannota ikkitanna kurino qaaquullu xissa minorira qaaquulle xissoonsanni huursate lowo richo assitannowe lowo baatooshshe baatannori ikkitinota la a huwata dandiineemmo garino yaate

qaaqquullu akime yineemmoti maati horose yinummo ikkiro qaaqquullu xisso macciishshanta noo woyite massine huurre afi'nanni baseeti yaate

qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaqquullu babbaxino xisso macciishshantannonsa wote hursate lowo dodansho assitannorenna lowo baatooshshe baattannore ikkitinota la a buuxa huwata dandiineemmo garino yaate

qaaqquullu akime yineemmo weete maati yinummoha ikkiro babbaxxitino owaante uyitay qaaqqu xisamewore huursirate dodantannore ikkitanna kurino qaaqquullu hurrera lowo geeshsha dodantanni heexxannore woy hotoonnore yaate

qaaquulle akime yinanni woyeete babbaxxitino basera afaantannota ikkitanna tinino qaalquulleho babbaxxiho xiwaninsanni hursati addi addiho waante uyitannota qaalquullu akimeeti yiine woshshinanniti addi addi quchu mira haammata gede heexxhannowe afaantanno yaate

qaaqquullu akime yiinanni weete maati yinumoha ikkiro qaaqquulle xibbinsaa hursate babbaxxitinoricho assite ado dantannore kuri qaaqquulle hursitannore qaaqquullu akimeeti yine wooshshinannire ikkitanno qaaqquulle hono danchu amadoohshi hee'rannonsareeti yaatee insa

qaaqquullu akime yinanni weete maati yinummaha ikkiro babbaxitino xissora qaaqquulla macciishshantannonsa woyite tenne xissora hurro aate dodantannore kuri qaaqquullu akime yine woshshinannita buuxa woy huwata dandiineemmo gari hee'rinota la'neemmo garino yaate

qaaquullu akime yineemmo weete maati yinumoha ikkiro qaaquullu babbaxxitino xiwaninsanni huranno gede kaa'lannore ikkitanna kurino babbaxxitino xagga aate qaalquule xiwaninsa hurtanno gede kaallitannoonsere kuri qaalquullu akime yinanni yaate

fayyimmate ijaarat yinanni weete babbaxxitino manni fayyiimma afiirate shiqqi yaannowi fayyimma afirate haranno baseeti yaate

qaaqquullu akime yinanni woyiite qaaqquulleho babbaxxitino owaante uyitannore ikkitanna kuri owaante no qaaqquulleho babbaxxitino xiwannira xisoonsara huurre hassannore ikkitinota buunxeemmo woyi huwanteemmo gari hee'ranno yaate.

qaaquullu akimineemmo uyite qaaquulloha babbaxxitino xagga uyitannorinna babbaxitino kaa'looshshi assitannore

fayyimmate ijaara inanni weetemaatinomma ikkiro fayyimmate ijaari babbaxxino garin loonsanniha ikkana isin babbaxxitino daniinninna hala'lado basera loonsanni richo ikkanna fayyimmate ijaari giddono lowo baabbaxxitino mannaaho xaggate horoolsi'nanniri afamannota huwanteemmo yaate

qaalqquullu akime yinanni woyite maati yinommoha ikkiro qaqquullo macciishsantanonsa woyite xisonsanni qaaqquullu huranno gede lowo baatooshe baatannore ikkitanna kurino qaqquullu akime yine woshshinannita huwata woy buuxa dandiineemmo gari hee'ranno yaate

fayyimmate ijaari maati yinumoha ikkiro babbaxxino manna owaante woy dhiwanno woy xisaniteworira uyinannihu uduunichi babbaxxeehu afamanno base ikkitinota huwatawe buxa dandiineemmo gari heeranno yaate kawiicho fayyimmate ijaari giddoonni

qaaquullu akime yineemmo woy maati yinummoha ikkiro qaaquulleho babbaxitinno garinni macciishantannonsa xissora huurre ate loossannore ikkitanna kurino qaaquullu akimeeti yine wooshshinannire ikkitanna lowo baattooshsheno baattannoota la"a woy huwota dandiineemmo garino yaate

fayimmate ijara yinanniweyite babbaxxewo darga babbaxxeo base afamannowanna baalu quchumira afamanno woy leellannorichooti yaate kuni.

qaaqquulluwa akime yineemmoti maati yinumma ikkiro qaaqquulluwa babbaxxitinoxisso macciishshantannonsaweete macciishshanti noxissonsanni qaaqquulle fushshatewe gatisate olantannorenna lowo baatooshshe baattate wo'naaltannore ikkitinota buunxeemmoe huwanteemmo garino yaate

qaaqquulluha akime yineemmo weete maati yinummaha ikkiro qaaqquulleho babbaxxeho waaga waaga babbaxxitino garinni olante babbaxxitino garinni dodante qaaqquulleho maccishshantino xissoonsanni gatisate lowe waaga baattoonnoreete ate

qaaquullu akime yinanni weete babbaxxitino basseanna babbaxxitino quchumira haamata heedhanno gede huwanteemmota ikkitanna insano qaaquulleho babbaxxitino owantenna xbbinsara hurre aate loossanno jawa owante assitanno gede bunxeemmoreeti yaate

qaaquulluwa kimenanniweete babbaxxitino dagga qaaquulle uyitannore gedee tireti yaate

qaaquullu akime maati yineemmoha ikkiro qaaquulleho xisso macciishshantannonsa woyeete maccishantino xissonsara hurre aate dodantannore woy hurre aate loossannore qaaquullu akimeeti yine woshshinannire ikkitinota huwata woy buuxa seekke afa dandiineemmo gari no yaate qaaquullu akime

qaaquullu hakime yineemmo woyite qaaquulloho kaa'looshshe asitaareeti yaate.

qaaquulluu akime yinneemoti maati Yinummoha ikkiro qaaqquullu xisso macciishshantanoonsa woyite qaaquulle dhissoonsanni gatisate looso loosannore ikkitanna insano qaaquullu akimeeti yine woshshinannita woyi hatto yine su'minannita ikkitinota buuxa woyi la'a dandiineemo.

qaaqquullu akimineemo yite qaaqquulluoxisso macciishshantannonsawite macciishshantinooxissoonsada hurre afixxanno gede kaa'litannore yiti haate

qaaqquullu akimeenee motimaatiinommaa ikkiro qaaquulleho babbaxxitino xisso macciishshanta nonsa awete macciishshanti noonsa xissora qaaquulleho xagga ate dodantannore kuri qaaqquullo akimeetiine woshshinannin xeemmo garino yaate

qaaqquullu akimee yineemoti maati yinomoha ikkiro qaaqquulluwa babbaxitino xisso macciishshantannoonsa weete macciishshaanti no xissoonsanni qaaqquulle gatisate horoonsi'naannire ikkinota huwata woy buuxa woy dandiineemmo gari noo gede la'neemmo gari hee'rannota yaate

qaaquulluu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro babbaxxeho garinni qaaquulleho kaa'loshsha isitannota ikkitanna qaaquulloho babbaxxitino xisso macciishshantannonsa woyite xissonsanni hurtanno gede lowo baattooshshe baattanni qaaquulloho kaa'litannota qaaquullu akimeeti yine woshshinanni yaate

taraawanno xiibba la'nummoa ikkiro babbaxxitino doogonni taraawannohu babbaxxino su'ma afi'rinohu xibbu noota huwanteemmo gede ikkanna kuni xibuno addi addi doogonni babbaxxino manninni ku'i ku'iira hige taraawanno gede huwatawe buuxa dandiineemmo garino yaate

fayyiimmate ijaara yinanni woyte maati yinummoha ikkiro giddosi babbaxxe uiduunnicho afirino mine ikkanna kunni minirano manna woy owaante woy fayyiimmate mineeti yinannihu manna massine xiissameyoha hakkiichi owaante afiranno gede assiinsanni darga ikkinota huwaanteemmo yaate

qaaquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaqquullu akime babbaxxeo garini qaaqquulleho kaa'lo assitannota ikkitanna kaa'lonsano qaaquulleho macciishshantino xissoonsanni fushshitannonsata woy macciishshamino xibbinsanni gatissannonsata ikkitinota la'neemmo yaate

qaaqquullu akimeyinanni weyite babbaxxitino hurre qaaqquulleho aate dodantannorenna addi addiri xagga uyita qaaquulle hursate dhiwonsarinni fushshate woy xiweyonsa xibbi'rano xagga aate hursate dodantannore kuri qaaqquullu akimeetine yaate

qaqquullu akimeinanniweyete qaaqquulle oxiso macciishshantunsaro hurre ati dudantannoreeti yine woshshinannireeti yaate

qaalquullu akime yinanniti maati yinumma ikkiro qaalquulleho xisso macciishshanta woyite massine huurtanno gede assinanni woy owaante uyitanno darga ikkanna kodargano qaalquulleho babbaxxitino kaallo assitannori woy xissonsa huurtanno gede loworicho assitannori afantanno.

fayyimmate ijarayinanni weyite babbaxxitino manni basetenni babbaxxitino darginni daye fayyimmate owaante afiranno baseete

qaaqquullu akime yineemmo weete maati yinummoro ikkino qaqquulle babbaxxitino xisso macciishshantannonsa weete macciishsnino issonsanni qaqquulle gatisate nowo baatooshshi assitanni qaquule ka'litannore bala qaaquullu akimeeti yiinanni woshshinannireyiti yaate

qaaquullu akime yinanni weyite maati yinummoha ikkiro qaaquullu babbaxittino xisso macciishshantannonsa woyite massinanni baase ikkitannatinni baasino qaaquullu xissonsara hurre afiixanno darga woy owaante afiixxanno darga kure akime minewe qaaquullu akime mine yinayi

qaaquulluwa kimineemmoyite qaaqquulluha babbaxxitinote huurrete owaante uyitamnorei hiineemboreeti

qaaquullu akiminanniweyete qaaquulle oxisso macciishshantannonsa weete xissoonsara xagga uyitannore kuri qaaquullu akimiina yaate

qaaqquullu akimineemo woyite qaaqquulle huurre aati lowo amadooshshewi lowo dodansho assitannore ikkitinota buunxehu wanteemmo ga'reerannohe

qaaqquullu akimeneemmo woyite maatinumma ikkino babbaxxitino xisso qaaqquulleho macciishshantanno woyite haa'ne ha'ne hurre afixxannowe owante afixxanno gede assinanni basera afaantannore ikkitanna kurino qaaquullu akimeti yinannireeti yaate

qaaquulla kime yineemmo woyiite qaaquule hurre ate oo barshebttnnote kkitanna insanno lowo gariinni rosse roso gudde qaaquulle akkamatewe qaaquulle qooso agaratewe qaaqquulle woowaante aate lowo waaga kaffattannore la'neemmo yaate

taraawanno xibba yinannihu babbaxxitino doogonni taraawa dandaanno ikkanna kunino taraawannoti babbaxxitinoti addi addi doogubba nno gede huwanteemmoha ikkanna kunni taraawanno xiibbirano addi addinna wolu wolu su'mi noosi gede huwate buuxa la'a dandiineemmo gari no yaati

qaaqquullu akime maati yinummoha ikkiro qaaquullu akime yineemmo weyite qaaquulleho xiso macciishshntnnonsa woyite massineenna hurre afidhanno dariga hakkicho afamaannore woy qaaquulleho kaa'llo assitannore qaaquullu akime yinee woshshinanni gede buuxawe huwata woy la''a dandiineemmo

qaaqquullu akime yinanni woyite maatinomma ikkino qaaqquullu babbaxitino xiisso macciishshisaantannonsa woyite maassinanninna hurre woy afoo owaante afixanno gede kaa'lannonsa darga konne qaaqquullu akime yine woshshinanni baseeti yine huwanteemmo yaate

qaaqquullu akimeneemmo wetemaatinummo ikkiro qaaqquulleho babbaxxiti noxisso macciishshantannonsa wetemacciishshatti noxissonsara hurre aate doddannowe loossannore qaaqquullu akimeetinni woshshinanni tawe huwanteemmo buunxe la'neemmo gari noo yaate kowiicho dargahona

qaaqquullu akimeeti yineemmo timmaatinommo ikkiro qaaqquulle babbaxxitino isso macciishshnnnonsweete macciishshno snsn qaaqquulle gatisate dodantannore ikkitinota huwante buunxeemmo gari noo gede la'neemmowe huwanteemmo yaati

fayyimmate ijaarainanniweyite babbaxe udumichi manno awante uyinehu afamanno waati yaate kawiichi

budeho yineemmo woyite maati yinummoha ikkiro babbaxxitino gobbanna woyi babbaxxitino manni ayiirrissiranoricho ikkanna Kuni buduno albi waronni amadame woyi taraawanni daayiinoha konne budeho yine woshshinanniha su'ma afirinorchooti yaate.

qaaquullu akime maatinummo ikkino qaaquulle hursate duddantannore qaaquullu hurriwitannore yaati

fayyimmate ijaaraati yinanni weete baxxitino basenni daye manni hurre afi'ranno base tenne fayyimmate ijaaraati yinanni yaate

qaaquullu akeme yineemmo woyite qaaquulle babbaxtxinota fayyimmate owaante uyitareetiti yaate

gudumaalehu yineemmohu ayimmate xawiishshi woy ficheete yinannite ayirinsanni darga ikkanna konne darganno gudumaalehu yinanni gudumaalu jawu manni gamba yee ficheete cambalalate yinanni ayyaana woy buduwiricho ayirrisanno dargaati

qaaqquullu akime yinanniti maati yinummoha ikkiro qaaqquulleho babbaxxitino xisso macciishshattannonsa woyite macciishshantino xissonsanni huursate dodantannore woy lowo baatooshshe baatte macciishattinonsa xissonni huursate dodantannore qaaquullu akime yinay

qaaqquullu akime yinaanniti maati yinummoha ikkiro qaaqquullu akime babbaxxitinoota hurre babbaxxitinoota afidhanno gede assite qaaquulle gamibba assite amaddannotanna qaaquulleho babbaxxinota xaga uyite xiwanissanni hursate olantannoreeti yaate

qaaqquullu akime yineemmoti weyete maati yinummo ikkiro qaaqquulleho babbaxxitino garinni babbaxxitino xagga aatenni qaaqquuleho macciishshanta noo xissonsanni gatisate olantannore ikkitinota huwata woy buuxa dandiineemmo gari noo gare la'neemmo gari hee'ranno yaate kodarga

qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaqquulleho babbaxxiteo xisso macciishshantannonsa woyite haa'ne donde marre loworicho afi'neemmota ikkitanna kurino qaaqquulleho lowo huro uyitannota woy xissonsanni hurrate loworicho noota yaate insa no.

konne fayimmate ijaara hissine loonsanni yinummoha ikkiro hala'linsheenna biifinse danasino waajju assine waajjoricho ganne iimaanni babbaxxeo garinninna babbaxxewo daninni loonsanni darga afamannoho kuni yaate.

qaaqquullu akimeneemmooti qaaqquulla fayyimmate waantee taareeti

taraawanno xibba yinnnweete trawanno kuini kuiwa hige sa annoohonna kuini ku'i manchiwa hige taraawanno bb konne trwanno wnti yine woshshinanni gede buuxawe huwata dandiineemmo gede la'neemmo huwanteemmo yaate

fayyimmate ijaara maati yinummoha ikkiro babbaxxewo garinni loonsani woy babbaxxewo garini minnanni mine ikkanna konni minirano addi addi mannaho owaante anni uduunlichino kawiicho giddo afamanno gede la"a woy buuxa dandiineemmo gari heerinota huwanteemmo yaate

akimete yinanni woyitimaatinumma ikkiro akime inieemmuti babbaxxitinoxisso mannahowe qaaqquulleho macciishshanta no woyite macciishantinoxissona xagga aatenni macciishantino xisso...

qaaqquullu akimi yineemmooti maati yinummoa ikkiro qaaqquulluwa babbaxxitinoxisso macciishshintansa woyite macciishshantinoonsa xissonni gatisate loo baatooshshe wabbaattannota ikkitinota huwatawe buuxa dandiineemmo garinoota la'ne huwanteemmo garinoo yaate kodarga

qaaqquullu akimiinanniweete qaaqquulleho babbaxxitino xiisso macciishshantannonsa woyite amassinanni darga ikkanna kuni dargino ganna qaaqquullu babbaxxino xissosanni hurannowe fayyimma afiranno baaseti qaaqquullu awaante afantino dargati kawiichi yaate

fayyimmate ijara yinanni weete babbaxxitino baseennina babbaxxitino darginni daye mannu hurre afi'ranno darga woy baseeti yaate kawiichi

qaaqquullu akime maati yineemmo ikkiro qaaquullu xisso macciishshantannoonsa woyte

qaaqquullu akimeneemmo woyite maatinumma ikkirure qaaqquulle babbaxxe oxisso macciishshantannoonsa woyite massinanni basera afamannore ikkitanna insano qaaqquulle macciishshantinonsa xissonni fushshate lowo geeshsha olamanno we dodamannore kuri akimete yiinannireeti yaate

qaaqquullu akimeeneemmo weetemaatinumma ikkiro qaaqquullu akime qaaqqullu xisso macciishshantannoonsa beete addi addi hurre uyitannowe addi addi ka'looshsh assitanni macciishshantinoonsa xbbinni wixissonni huursate lowo baatooshshi assitannoreeti yaate

qaalquullu akime yinanniweete qaaqquullewa babbaxxitinowoyete massinanni na hurre afixxanno gede assitanno basetenne qaaqqullu akime yine woshshinanni woy hatto yine su'minannita ikkitinota huwanteemmo yaate

qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummaha ikkiro babbaxxitinoti qaaqquullo xisso macciishshantannonsa woyite massinenni basira afantannore ikkitanna kurino qaaqquullu akime yine woshshinanniri hakko darga afamanno weyi leellanno gede huwata dandiineemmo garino yaate

Qaquullu ha kemineemmo weyite qaaquulleo babbaxxitino owaae urre yita yitno

qaaquullu akime yineemmo woyite maati yinummoha ikkiro qaalquullu akime babbaxxewo waagga woy babbaxxeo baatooshshe baatta qaalquulluwa macciishshantino xissonsanni hursate lowo kaa'looshshe assitannore ikkitinota buuxa woy huwata dandiineemmo gari noota la'neemmo.

konferaansata yinanniweete babbaxxewo manni daye gamba yaanno darga woy babbaxxewo manni gambohoshe afamannowe ikkanno dargaati yaate

qaaquullu akime qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikiro qaaquulleho xiso la'annote woy qaaquulleho owante tenne qaaquullu akimeeti yine woshshineemmo gari hee'rinota buunxeemmo woy l'neemmo gari hee'ranno yaate ko dargaa

kuni maati bude uyineemmo ikkiro budde xawiisannori babbaxxitino gari hee'ranna kuni budduno babbaxxitino ayemma xawishsha ikkinota huwatawe buuxa dandiineemmoha ikkinnanu babbaxxitino gobbano babbaxxitino budinoonsa gede la'na dandiineemmo yaati

qaaquullu akime yinnanni woyete qaaquulleho babbaxxeeho xagginna babbaxxeo gairiinni huurre uyitate olantannore huurre aati dodantannota tenne qaalquullu akimeetti yinanni qaaquuleho owaante uyitannotanna xagga qassannota togo yine woshshinayi.

qalquulle akimee yieemmo weete maati yinumma ikkiro qaalquulleho xisso la'annotawe qaalquulleho babbaxxitino xissora owaante uyitannota tenne qaalquullu akimeetini la'neemmoe buunxeemmo gede huwanteemmo gari hee'rinota la'neemmo yaate kodargano uwanteemmo

fayyimmate ijaara yinanni woyite lowo garini loonisoha ikkanna konneno hala'lado darganna hala'lado basera loonsanniha konne fayyimmate ijaara danchu gari loonsanni gari hee'ranno yaate dannasino waajjo assine loonse

qaaquullu akime yineemmoti maati yinummaha ikkiro babbaxxiinoti qaaquulloho bisiinsaw mayimansa iima babbaxxitinoti xisso maccishshantannonsa wotte xisonsanni babbaxxitino xagga aatenni fushshate woy huursate dandiitannore qaquulluu akieeti yinaanni yaate

paasipoorte yinanni woyte maatinumma ikkiro te'e gobbanni te'e taraambannita ikkitannatini paasipoortote yinannitino babbaxxitino gobba ha'rate kaa'litanno wuricho ikkinota la awe buuxxa danniheemuneemmota ikkitanna isino gobbate gobba taraambannite yaati

taraawanno xbb yinanni weitemaaxinu mayikkiro addi addinna babbaxxisino doogonni ku'imanniwa ku'iwa hige talaawa dandaannoti doogonnoo gede ikkaannoha la'nanna kuni taraawanno bbi giddono mitto 2ame la'ninumaikkirochfeedisi umiunni woshaannoha ikkinotahu wante o

fayyimmate ijaara yinanni woyite babbaxxeyo manni babbaxxeyo baseninna babbaxxeyo darginni daya fayyimma afi'ranno baseeti yaate kawiichi

qaaqquullu akime yinanni woyite babbaxxitinota qaaqqullu hurre uyitanno base ikkitanna tinino qaaquullu babbaxitno xiso macciishshishantanonsa woyite massinanni base woy owaante affidhanno gede iillinshanni darga konne qaaqqullu akime yine woshshinanniwate yaate

fayyimmate ijaara yinanni woyite babbaxxeyo darginni daye mannu owaante afii'ranno weye huurre afi'ranno base tenne fayyimmate ijaarati yinanniwaati yaate

qaaquullu akimme qaaquulla babbaxxiinota fayyimmate uwante uyitaareeti yaate

qaalquullu akimiineemmo woyite qaalquulleho babbaxxitino owaante uyitannota ikkitannatinni owaanteno qaalquullu babbatino xiissotte humacciishshantannoonsa woyite uyitannoote kuri qalquullu akimiinne woshshinanniwee su'minanni gede wanteemmo yaate

taraawanno xibba yineemmo woyite babbaxxitino doogonni taraawanno xibbubba noo gede huwanteemmoa ikkanna kurino taraawanno xibbu maatinomma ikkiro echaafi eedisi inanni mundeete kikkisamannino taraawannota huwanteemmoe bunxeemmo yaate

sidaammate ayemmate woy ayemmate xawishshi budu heerinoseha ikkanna kunni budduno diru dirunikunni ayirriinsannihu woy dargu noose gade ikkanna konne darga noo woshshinannihu su'mu noosi gede laehu buuxawe huwata dandiineemmo garino yaate

qaaquullu akeme yineemmo woyite qaaquullo uyitannureyiti yaate

qaaquullu akki yineemo woyiite qaaquuleho faiyyimmate owaate uyitaareeti yaate

qaaquullu akime yinanniti maatinommoa ikkiro qaaquulle oxisso macciishshantannonsawete macciishshante noot issonsanni qaaquulle fushshate weggatisate olantanno wedo daantannore qaaquullu akimeeti yine woshshinannire ikkitinota la'neemmoehu anteemmoyeate

taraawanno xibba yinanni woyite maati yinumma ikkiro taraawanno xibbi babbaxxino su'mi afamannoha ikkanna echiawi eedisino kuri giddo mitto ikkanna echiaw eedisira xaa geeshsha xagichu anfoonnikki xibbuwa taraawanno xibbi giddo xagga nookki xibbi echawi eedisiiti

qaaqquullu akime yineemmo woyite qaaqquulle babbaxxitino owante uyitannorenno babbaxxitino garinni qaaqquulle xissonsanni hursate dodantannorenno addi addi horo uyitanniwe addi addi xagganni hursate dodantannore kuri qaaqquullu akimeeti yinannirichoot yaate

qaaquullu akime yineemmo woyete maati yinummoha ikkiro qaaquullu babbaxxitinoti mayimmansa imma macciishshantanonsa xisso hursatenna woyi macciishantinonsa xissonni gatisate dodantannore ikkitinota huwanteemmo yaate kodarga.

qaaqquullu akime yineemmoti maat yineemmoha ikkiro qaaqquullu akime babbaxxitino garinni qaaqquulle babbaxxitino xisso macciishshantannoonsa woyite macciishshantino xissoonsanni qaaqquulle gatisate lowo baatooshshe baattannore ikkitinota buuxa la"a huwata dandiinemmote yaate

qaaquullu akime qaaqquulle hoxisso macciishshintansa woyite qaaquulle hoxisso macciishshanteolsara xagge uyitara dudaantannore kuri qaaquullu akimiina

taraawanno dhibbi maati yinummoha ikkiro babbaxitino doogonni taraabbanno xibbowa no gede huwanteemmoha ikkanna hakuri xibbuwano addi addi su'moowa afixxinota ikkitinota buuxe la''a woy huwata dandineemmo gari heerinota la'neemmo woy huwanteemmo yaate

fayiimmate ijara yinanni woyite babbaxxinonna addi addi uduunnichi afamanno base ikkitinota buunxeemmo yaate kau dargino kawiichonno

budeho yineemmo woyite maati yinnummoha ikkiro kuri budi giddo la'no yinummoha ikkiro oromote bude sidaamu bude amaaru budennahattono babbaxitino buduwa ayrisiiniha ikkanna kurino budeho yine woshinannire ikkitinota la'neemmo yaate

qaaqquullu akime yineemmo woyite qaaqquulleho babbaxxitino hurre aati dodantannore ikkansa buunxe buunixxe woy huwaniteemmo yaate

fayyimmate ijara yinanni weete addi addina babbaxxehu mannoho owaante uyinannihu unnichino hakkiicho afamanno baaseeti yaate kawiichi

taraawaanno xibba yinanni woyete maati yinuummoha ikkiro mitte yannarano koronaho yinanni woy koowidi yinannihuno daye manna gude ha'rinota ikkanna konne gargadhinnanni doogo maati yinummoha ikkiro maakisete yinannita afoonna sano diphine babbaxxino garinni gargarooshshi assi'noonni yaate

qaaqquullu akime yinanni woyite qaaqquulleho xisso macciishshantannonsa woyte xissonsanni huurtanno gede babbaxxitinore assitannoreti yaate

taraawanno xibba maati yinummoha ikkiro babbaxitino doogonni taraawannoho babbaxino su'ma afirino xibe noo gede huwanteemoha ikknna kuri xibbuwa gidono HIV huwata woy buuxa dandiinemmo garino yaate.

qaaqquullu akimete minenanni woyite qaaquulleho bisinsa ana babbaxxitinox iso macciishshantannonsa woyite haa'ne massine qaaquulleho hurre afi'nanni darga qaaquullu akime mine yine woshshinannita huwata woye buuxa dandiineemmo gari hee'rinota la'neemmo yaati

taraawanno dhiba yineemo woyiite mati yinummo ikkiro ku'iinni ku'iwa hige sa"annohanna babbaxxitino doogonni taraawannoha ikkanna kuri taraawannori giddo la'nummoha ikkiro HIV AIDS taraawanno dhibi giddo gaamamannoha ikkanna kuni dhibbino busha ikkinota huwanteemmo yaate

qaaquullu akime yineemmoti maatii yinommoa ikkiro qaaqquullu akimeneemmo woyite qaaqquulleho bisinsa ana babbaxitiinoxisso macciishshantannonsa woyite macciishshantiino xissonsara hurre aate dodantannori kuri qaaqquullu akimeyine woshshinanniita la'neemmo gede howanteemmo yaate

taraawanno bbiemmo meetemaatinummowa ikkiro babbaxxitino doogonninna addi addi doogonni taraawannohu xibbu noo gede huwatawe buuxa dandiineemmoha ikkanna kuni xubbuno doggu abbi addi doogonniwe babbaxxitino doogonninku iwini ku'ira hige taraawannoho yaate

qaaqquullu akime yineemmo woyite maati yineemmoha ikkiro qaaqquulleho babbaxxitino xisso macciishshantanno woyite huurre afirate haa'ne ha'nanni darga hakkiicho afantannorenna qaaqquulleho owaante uyitannore woy kaa'lo uyitannore ikkitinota kuri akimete yinannireeti

budeho yineemmo woyiite maatiinumma ikkiro babbaxxeho budu hee'ranna kunni buddi giddono sidaamu buda mitto ikkanna sidaamu budino maatiinumma ikkiro sidaamu buddi giddo woshshinanniri ficheete yinanniriwe cambalaallate yine woshshinanniti

taraawanno dhibba yineemmohu maati yiumma ikkirokku inni kuiwa hige sa annohaway taraawanno dhibbi woshshineemmoha ikkinota huwasawe buuxa dandiineemmo gari noo gede la'neemmo gari hee'rinota uwanteemmowe anfeemmowee buunxeemmo yaate

fayyimmate ijaarati yinanni weete mannu bbbaxxitiyo baseenni fayyimma afi'rate maranno woy baseeti kawiichi yaate kawiichi

qaaqquullu akime yinanni woyete qaaqquulleho babbaxxitino hurre uyiitannorenna babbaxxitino hurre hassannore ikkitanna insano kuri qaaqquullu akime yine woshshinanniri qaaqquulleho babbaxxitinote huurrate doogo hassannorenna huursate lowo geeshsho dodantannoreeti yaate

qaalquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro babbaxxitinooti qaalquullu aana macciishshantannoti xissora hurre wiyiti qaaquulle hursate dodantannore we loossannore qalquullu akime yine woshshinannita buuxawe huwata dandiineemmo gari hee'rannota la'neemmo yaate

qaaqqullu akime maati yinummoha ikkiro xissonsanni huursato dodaantannorena lowo owaante aata loossannore ikkitinota huwanteemmo yaate

fayiimmate ijaara yinanni woyite mannu babbaxxitino baseenni daye babbaxxitino garinni owaante afiire xbbinsa huranno dargaati yaate

qaaqquullu akime maat iyinummoha ikkiro qaaqquulle xisso macciishshantanno xisso xaaga uytannore qaaqquullu akimeeti yinanni yaate

fayimate ijaara yinanni woyiite maati yinumoha ikkiro mannu xissaminoha massine akkammanni woyi owaante afi'ranno dargaati yaate.

qaaqquullu akime yinanniweete qaaqquulleho babbaxxitinota hurrete uwaante aati dodantannota ikkitanna insano qaaqquullu akime yine woshshinannire ikkitinota huwanteemmo gari hee'ranna kurino qaaqquullu akime qaaqquulleho danchu ama dooshshi noonsareeti yaate

qaalqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaqquulleho bisinsa aana ikko babbaxeo darginsa aana xisso macciishshantannonsa woyite tenne issonsa macciishshanteotenni hursatte dodantannore kuri qaalquullu akime yine woshshinannirichooti yaate.

qaaquullu akimineemmo wite maatinommoa ikkiru qaaquullu ababbaxxiti noxisso macciishshantannoonsa wete macciishshanti noxissoonsanni qaaquulle fushshate lowo baatooshshe baattanni dodantannore qaaquullu akimeetinewo shineemmota uwata buuxa dandiineemmo garino yaati

qalquullu akime yineemmo weyite maati yinummoha ikkiro qaalquulleho babbaxitino xisso macciishshantannonsa woyitema massiinannina owante afixxannowa ka'linanninsa gede assinanni base tenne qalquullu akime yine woshshinannite gede huwanteemmo yaate.

qaaqquullu akime yineemmo weyite maati yinummoh ikkiro qaaqquulleho addi adixiso macciishshanta nonsa woyite haa'ne donde marreenna qaaquulleho owante uyite xiiwaninsanni huursate woy noonsarichinni fushshate dodantannore kuri qaaqquullu akimeeti yine woshshinanni yaate

budeho yinanni woyte maati yinummoha ikkiro buude babbaxitinowa qolle gaammanniha ikkanna konne budeno sidaamaho mayi budi noosi yine la'nummoha ikkiro fichee woy cambalaalate yiinannihu diru dirunku ayirrisamanno sidaamaho noosi gede la'neemmo yaate

qaaquullu akime inanni weete qaaqquulle addi adi owaante aate dodantannore ikkitanna kurino qaaqquulle hursate woy qaaquulle xiwaniinsanni fushshate babbaxxitino xagga wiitanni hursate dodantannore kuri qaaquullu akimeet yinay yaate

qaaquullu akime maati yineemmo ikkiro qaalquullu akime babbaxitinoti qaalquullu mayamma ana macciishshantnnoisora hurre ate loossannore hurre ati dodantannore qaalquullu akime yine woshshinanni gede huwatawe buuxa la'neemmu daati daakki daabbalakim yaate

qaaqquullu akimeneemmo woyite maatinomma ikkiro qaaqquulleho babbaxxitino garinni babbaxxitino xissonsara hurre aate loossannore ikkitanna kurino qaqquullu akimeeti yine woshshinanniri danchu amanyooti qaalquullehono danchu laooshinoonsa'reeti yaate kuri akime

qaaquullu akime yineemmoti maati yinumma ikkiro qaaquullu mayamma iima babbaxitino xisso macciishshantannonsa woyete macciishshantinonsa xiissonni qaaquulle huursate dodantannorena lowo baatooshe baattannore qaaquullu akimeeti yine woshshinanni gede huwanteemmo yaate

qaaquullu akime maatineemmoa ikkiro qaaqquullu akimeneemmo woyite qaaquulleho macciishshantino xissonsanni hurre aate dodantannore ikkitanna babbaxxitino xagga qaaqquullehono aatenni macciishshantinoonsa bisinsa ana noo xibanni gatisate dodantannoreti yaate

qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiroho qaaqquulla babbaxxe hoxisso bisinsa ana macciishshantannoonsa woyite hurre aate dodantannorenna hurre ate lowo richo lowo baatooshshe baattannore ikkitinota huwanteemmo gari heeranna kurino qaaqquullu akimeeti yinanni

qaaquullu akime yineemmo woyiite maa loosise yinummoha ikkiro qaaquulluwa babbaxxiti noxisso macciishshntnnonswete macciishshnti noxissoonsanni gatisate addi addi horo wiitannotanna addi addi dadhagganni macciishshntinoons xiibbnni huursitai dandiitinnore yaate

qaalquullu akimeneemmo woyite isemaati qaalquullu akimenummoa ikkiru qaalquullu akime ya babbaxxitinoti qaalquulle oxxisso macciishshantannonsa woyite macciishshantinoonsa xissora babbaxxino gariinni babbaxxino daniinni xagga uyite hursate hursitaateeriyaate

qaaqquullu akime yineemmo woyite maati yinummoha ikkiro qaaqquullu akime babbaxxeho garinni babbaxxeho huurera qaaquulleho hursate dodantannore ikkitanna kurino qaaqquulleho hurre aate lowo amadooshshe woy loworicho lowo dodansho asitannorichooti yaate.

fayiimmate ijara yinanni woyiite mannu babbaxxitino baseeni daye fayiimmate owaante afii'ranno base woyi darga woyi yinanniwaati kawiichi

taraawanno xbbi maati yinummoha ikkiro babbaxxitino doogonni taraawannohu addi addi su'ma afi'rinohunna babbaxinohu xibbu noo gede huwanteemmoha ikkanna kuni dhibbuno babbaxxino garinni ku'iinni ku'ira hige taraawanno doogo noo gede huwanteemmo woy la'neemmo yaate

qaaqquullu akimi yinanni weyite maati yinommoa ikkino qaaqquullo babbaxxite uiso macciishshantnnonsa witebmacciishshnte uxisonsara hurre aate loossannorewe hurre aate dodantannore qaaqquullu akimi yine woshshinannita huwanteemmo gari hee'ranno yaate

qaalqquullu akime yaa maati yinumma ikkiro qaaqquullu akime yineemmo woyite qaalqquullua macciishshantinonsa babbaxxitino xissonni hurre aate looso loossannore ikkitanna insanoo qaalquullu babbaxxitinoxissonni xissantannoo woyite huluullaantenna uminsa gede ikkite macciishshantannore ite aate

qaaquullu akime maati yiniha ikkiro qaaquulleho babbaxxino xiso macciishshantannosa woyite xagga uyiitannoreti yaate

fayyimmate ijara yinanni woyite maati yinummoha ikkiro babbaxxe udunicho giddosi babbaxxe mannaha owaante uyiinanniricho kunni fayyimmate ijari giddoonni afamannota huwanteemmo woy bunxeemmo darga ikkasi la'neemmo gari hee'rinota huwanteemmo yaate kawiicho

fayyiimmate ijaara yinanniweete babbaxxeho darga afamannowa mittu quuchumira haammata dargaafamannorichoottini fayyiimmate ijaaraatine

konne fayyimmate ijaara baabbaxxeyo gariinni loonsanniha ikkana iso baabbaxxeyonna addi addi garinni biifinsenna seesiinse loonsannita buunxeemmo gari heerinota konne ijaara la'neemmo garinni buuxa woy la'a woy huwata dandiineemmo gari heerinota buunxeemmo yaate.

qaaqquullu akimiyineemmo weitemaatinumma ikkiro qaaqquulle oxisso macciishshantannonsa woyete macciishshantino xiissonsana xagga uyitannoreeti yaate

qalquullu akime yineemmoti maatinomma ikkiro qalquulleo xisso macciishshantannonsa woyite xissonsara hurre hassanni dodantannorenna xisso macciishshantanno woyite massi'neemmo dargira qalquullu akimeeti yinanniti afaantanno beleeltanno gede bunxeemmo yaati

qaaqquullu akime yineemmo weete maati yinummoha ikkiro qaaquulle babbaxxitino xisso macciishshantannonsa weete macciishshantino xissonsara xagicho uyite xissonsanni fooliishshidhanno gede assitannota ikkitanna tinino qaaquullu akime dancha gede dancha amanyooti noonsata yaate

qaaqquullu akime yineemmo woyite maat yinumma ikkiro qaaqquulle babbaxxitino isso macciishshantannonsa woyite macciishshantinoti sonsanni qaaqquulle fushshatewee hursate lowo baatooshshe baattannota ikkitinotanna babbaxxitino xagganni qaaqquulle hurre hassannota ikkitinota la'neemmo yaate

qaaqquullu akem yiinanni wote qaaqquulleho addi addita babbaxxitino owaante assitannota ikkitanna qaaqquullu xissanturo xiwaninsa hursateno doddantannotanna loworicho assitanno lowo owaante uyitannoricho ikkitinota kone anfeemmo buunxeemmo yaati

taraawanno xiibbala'numma ikkitaraawanno xbbibabbaxxeo doogonni taraawannohu xibbu noo gede huwanteemmoe buunxemmoe kana kuri xibbuwa giddono addi addi su'muuwa fixinori taraawannoriwe foolunni no ikko bisu kikkisamanni taraawanno xibbuw noota huwanteemmo yaati

qaaquulle akime yineemo woyite maati yinumoha ikkiro qaaquulleho babbaxxitino xissonsara owaante uyittannota woy babbaxxitino xissonsanni hurtanno gede assitanosata tenne qaaquullu akimeti yine woshshinanni woyi woshshine hatto yinanni yaate

qaaquullu akimeneemmo yete maatinumma ikkelobbabbaxxisino qaaqullu akimete daafira uritannota ikkitanna qaaquullu xiso maccishshantannoonsa weete huursate loo woricho assitannorenna lowo batooshshe baatannota qaaqullu akimetiinne woshshinanni gede huwanteemmo yaate

qaaqullu akimete mine yinanni meete qaaqqullu akime babbaxxeho garinni qaaqulleho babbaxxino owaantenna xibbinsay hursate babbaxxinoricho insawi agarrannire baalaricho assitanno tenne qaaqullu akime mineeti yiine woshshinanni waatiyaate

fayiimmate ijara yinanni beete mittu quchumirawe mitte basi'ra lowo dargaafamanno minewe basee darga ikkitinota huwanteemmo yaate

budde yineemmo weete maati yinummoha ikkiro babbaxxewo garinni babbaxxeho daniinni babbaxxitino mannira budu hee'rannonsa ikkanna konne budeno lowo ayemma woy lowo ayemmate xawishsha widira hige gaammamannoha konne budeho yine wooshshinanni yaati

qaaqquullu a kimineemmo weetemaatinummo ikkiro qaaqquulleho babbaxxitinoxiso macciishshantannonsa weyete macciishshanti noxisoonsanni qaaqquulle gatisate dodantannore na lowo baatooshshe baattanni qaaqquulleho loworcho assitannore la'neemmo yaati

taraawanno dhibba la'neemoha ikkiro trawanno mtinmmo ikkiro addi addi doogonni kui manchira ku'iiwa hige taraawannohawey babbaxxitino manninni kui ku'iiwa hige taraawannoha konne trawanno bie woshshinn woy hakke gigaamamanno yaate

qaaqqullu akime yineemmotibmaati yinummoa ikkiro qaaqqullu babbaxxitinooxisso macciishshaantannoonsaweeti macciishshaanti nooxissoonsanni qaaqqulle gatisate loworichu assitannore ikkitinota buuxawe huwata dandiineemmo gari no yineemmo yaati

taraawanno xbbainanni weyitemaatiinumma ikkiro babbaxxitino doogonni babbaxxitino manchiwa kuiinni kuiiwa hige taraawa dandaanno xbb ikkann kunni xibi'rano addi addi su'min addi addi dini woshshinanniisi richi noo gede huwanteemmo yaati

qaaquullu akimeinanni weetimaatiinommaa ikkiro babbaxxino bbinni qaaquulli 1irmiino huurrira babbaxxitino huurre aatinni babbaxxino looso loossannorenna qaaquulle huursate dodantannore qaaquullu akimeeti ine woshshinanni gede buuxawi la a dandiiyiro

qaaquullu akime yineemmoti maati yinummo ikkiro qaaquulle babbaxxitino xisso macciishshantanonsa woyite macciishshantino xissonsanni qaaquulle gatisate dodantannorenna lowo baatooshshe baattanni qaaquulle lowore assitannore kuri qaaquullu akime yinanni yaate

qaaqquullu akime yinanniweete babbaxxitinoti akimete uyiinanni dargawe babbaxxitino o waanteo bbins hursa dudammanni dargatenne qaaqquullu akimeti yinanni woshshinannire qaaqquullehu babbaxxitino o waante wiitannore ikkitinota buunxeemmo gari hee'ranno yaate

qaaquullu akime yinaanni woyete qaaquulleho xisso macciishshantannonsa woyte xissonsara xagga uyitannoreeti yaate kuri no

fayyimmate ijarafayyimmate ijaara yinanni weyite maatinoomma ikkira babbaxxe ogarinnina babbaxxe odaninni loonsanniha ikkanna konne fayyimmate ijaariwano manni uxissamino hamaassinanni base ikkitinota uwanteemmo gari hee'ranno yaate

qaalqquullu akime yinanni weete babbaxxitino baserana babbaxxitino dargiira afaantanno tawe afi'neemmota ikkitanna babbaxxewo garinni qaalquulle hooxxisso iillituro insa badonte massi'nanniwe owaante afi'nannitatenne qaaqquullu akimeeti yine woshshine

fayyimmate ijara inanniwoyite manna awante uyinannihu babbaxxe uduunnichinote basera afamanno woyi koniicho affamannowaati yaate

qaaqquullu akimimaatinummoa ikkiro qaaquulle hurro macciishshantannonsa ged assitannoro yiti yaate

konforoose haamtdmammatu manni haammatu darginni daggaan ba yaannowe haamatu manni afamanno baseeti yaate kawiichi

qaaqquullu akime yinanni woyiite qaaqquulleho babbaxxitino hurre aate loossannore woy dodantannore ikkitanna insano qaaqquule babbaxxitino xiwaninsara woy babbaxitino xissonsara hurre aate loossannore ikkitinota buunxeemmoe huwanteemmo yaate.

taraawanno xibba yinanni weete maati yinummo ikkiro ku'i manchinni ku'iiwo hige babbaxxitino doogonni taraawa dandaanno xiwana ikkanna kunni xbbino babbaxxino su'minooseta huwatawe buuxa dandiineemmo gari noo gede laa'ne huwata dandiineemmo garino yaate

qaaqquullu akime yinanni woyite babbaxxitino darga afantannota ikkitanna babbaxxitino owaante no qaaqquulleho xiwaninsa hurateno addi addi loosso loossota addi addi hurre afi'rate assitannoricho kori qaaqquullu akimeeti yinne woshshinanni yaate

taraawanno xibba yinanni weete maati yinummoha ikkiro echiayiwi taraawanno xibba giddo mitto ikkanna isino babbaxitino doogonni taraawanno ikkanna kuri doogo giddonni mitto lame la'no yuummaha ikkiro isinno siwiilu uduunichinino taraawanno yaate

Sidaamu bude la'numoha ikkiro sidaamu budi babbaxino garinni ayiirisamannoha ikkanna kunino diru dirunkunni daannoha ikkinota buuxa dandiinemmo budeho yinannihu kawiicho.

qaaquullu a kime yineemmoti maatinumma ikkilo babbaxxitino garini qaaquulleha hurre aati dodantannore ikkitanna qaaquullea addi addixiso macciishshantnnonsa woyite hakka haa're ha'ra danchate yiine huwantanniwoy danchate yiine qaanganniwe qaa gooshshe uyinanni yaati

fayiimmate ijaara yinaanni weete maati yinummaha ikkiro babbaxite baasenni daye mannu hurre afi'ranno darga wexiwaninsa huranno dargaati yaate

qaaquullu akime yinanni woyote maati yinummoha ikkiro qaaqquullu akime qaaquulleho babbaxitino xisso macciishshattannonsa woyite macciishshantino xissonsara

fayyimmate ijaar yineemmo woyite maati yinommoha ikkiro babbaxxino uduunnichi afamanno baase ikkitanno tenne basi'rano addi addihu uduunnichi afamano woy leellanno woy hee'rannota la"a woy buuxa woy huwata dandiineemmo gari heeranno yaate kawiicho dargaho konnira yaate

qaaqquullu akime yinanniweite maati yinumma ikkiro qaaqquulleho babbaxxino xisso macciishshantannowoyite fayyimmate dodantannorewe qaaqquulleho macciishshanteho xissuwa huursate babbaxxeho xaggauyita qaaqquulle dogisiissannoreeti kuri yiinannireeti yaate

qaaqquullu akime yineemmo woyete maati yinummoha ikkiro qaaqquullu akime babbaxxeo gariinni babbaxxeo daniwa qolle gaama dandiineemmota ikkitanna qaaqquullu ispeshaali yinannitino akime qaaqqulluyitinoo gede huwanteemmo jajjabba xiwaanna akkantannoti qaaqquullunniha yaate.

qaaqquullu akkime qaaqquulloho babbaxxi'rinota fayyimmatte owaante uyitaareeti yaate

fayyimmate ijaari yineemmo weete maati yinummoha ikkiro babbaxxewo uduunnichi afamanno base ikkitanno tenne baserano addi addi uhuduunnichi heerannota woy leellaawa afamannota huwatewe buuxa dandiineemmo gari heerannota huwanteemmo la'neemmo woy bunxeemmo yaate kawiicho

qaqquullu akime yinanni woyite maati yinummoha ikkiro qaaqquullu akime babbaxxitino xisso macciishshatanno woyite qalquullu mayima aana hattee hursate dodantannorina lowo waaga kaffaltannore ikkitinota buuxa woy huwata dandiineemmo gari noo gede la'neemmo yaate

qaaqquullu akimiinanniweite qaaqquulle hoxisso macciishshantannonsa wete xagga itannoreeti yaate

qaaqquullu akime yineemmo woyiite qaaqquulleho babbaxxitino xagganna babbaxxitino xagga uyine xibbinsanni hurtanno gede assinanni base tenne qaaqquullu akime yine woshshinannite yinannita tenne tenneno qaaqquullu akimeeti yine woshshinanni dargati yaate.

fayyimate ijaara yinanni woyete maati yinumma ikkiro konneno loosannohu maati yinummoha ikkiro babbaxxinori fayyimmate ijaara loosanno woy minanno manni noota anfeemmo gari heeranna konneno mine minanno woy mine loosannoreeti yinanniri fayyimate ijaara loosanno yaate.

qaaqquullu akime yineemmoti qaaqquulleho babaxxitino owaante huurrennita utaareeti

qaaquullu akimete mine yinanni woyite qaaquullu babbaxxitino owaante afixxanno base woy darga konne qaaquullu akimete mine yinanniha ikkanna babbaxxitino xissonsa'rano huurre afixxanno darga konne qaaquullu akimete mineeti yine woshshinanni dargati yaate

akimete yineemmoti woy qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaqqullu akime babbaxxiyo garinni dhisso qaaquulleho macciishshantehonsata huursate dodantannore inna lowo baatooshshe baattannore ikkitinota huwata woy buuxa dandiineemmo gari hee'rinota la'neemmo yaati

qaaquullu akime yinanni weyite maati yinummoha ikkiro qaaquulleho xisso macciishshantannonsa woyite macciishantino xissoonsara raga ikkinoha xagga uyite xissoonsanni huursitannore qaaquullu akimeeti yine woshshinanni gede buuxe la''a dandiineemmo yaate

qaaqullu akime maati yineemmo woyite maatinomma ikkiro qaaqquulle oxiso macciishshantannonsa woyite babbaxxitino qaqooqaaquulleho kaa'lo assitannore qaaqullu akimeine woshshinanni gede huwatawe buuxa seekkine afa dandiineemmirino gede la'neemmo yaate

fayyimmate ijaari yinanni woyite babbaxxeho darginni babbaxxeho basenni daye mannu fayyimmate ijaarira konnira hurre afiiranno basseti yaate

fayimmate ijaaraati yieemmo wete mannu babbaxitino baaseenni daye owaante afi'ranno baseeti komiichi fayimmate ijaara yinaanniwi yaate

taraawanno dibba yinanni woyite babbaxxino doogonni babbaxxino manniwa ku'inni kuiwa hige taraawa dandaannoha eekkanna kuni dbbino busha ikkanna kunino busha ubabbaxxitino doogonni taraawa dandaannoha ikkinota buuxe huwata la a dandiineemmo yaate

qaaquullu akime maatii yinumma ikkiro qaaquulleho babbaxitino xisso macciishshantannonsa woyte macciishantino xissonsara qaaquulleho hurre ate dodantannore woy loosannore qaaquullu akimeeti yine woshshinannita buuxa woyi huwata seekkine la'a dandineemmo yaate

qaaquullu akiminanni weyite maatinummoa ikkiro qaaquulleho babbaxxitino xisso macciishshantannonsa weyite macciishshantiho xissonsanni qaaquulle fushshato dodantannore qaaquullu akime yine woshshinannita ikkitanna qaaquullehuna babbaxxitino kaallu assitanno gede huwante la'neemmo yaate

fayimmate ijaaraatinanni woyite mannu babbaxxitino basenni daye owaante afi'rannoe dhibinsan huranno baseeti yaate

qaaquullu akimeenanni weyite qaaqquullu oxisso macciishshantannonsa woyite babbaxxinoricho assitannore kuri qaaquullu akimena yaati

qaaqquullu akime yinanni woyte qaaqquulleho babbaxino garinni xiso macciishshantanno woyite massine hurre afi'nanni base ikkitanna tenne baseno qaaqquullu akime woy qaaqquulle akkantannori hakko dargirawe hakko basera afantannota huwanteemmo gari heerawo yaate

qaaqquullu akimeeniyemmomete qaaqquulleho babbaxxitino xibbinsara hurre aate dodantannore ikkitinota buunxeemmo gari hee'ranno yaati

qaalquullu akime yinanni weyite maati yinummoha ikkiro qaaqquulleho babbaxxitino xisso babbaxxitino darga macciishshantannoonsa woyite donde haa'ne massine hurre afi'nanni woy hurtanno gede assinanni base tenne qaalquullu akime afaantanno dargaati yinnanni yaate.

qaaqquullu akimeneemmo woyeete maati yinummoha ikkiro qaaqquulleho xisso macciishshantunsoro addi addi xagga aateni xissonsanni huursate dodantannore qaaqquullu akimeeti yine woshshineemmota ikkitanna kurino babbaxxeo darga babbaxxeo quchumira afaantannota buunxe la'neemmo yaate

qaaquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaquulle babbaxxewo xisso macciishshantannonsa woyite hurre afi'ratewe hurre qaaquulle aate haa'ne ha'nanni darga qaaquullu akime yine woshshinannita ikkitanna tinino qaaquullu akime mine qaaquullu gamba assine akammanite yaate

amimae ijaarainanniweyeite mannu babbaxxitino basenni daye hurre afi'ranno woy huranno darga woye konne ijaara howe fayyimmate ijaaratinanni yaate

qaaqquullu akime yinanniweete qaaqquulleho babbaxxeo owaante uyitannowanna qaaqquulleho babbaxxe owaante anfanninsa darga xiwaninsa agurtanno gede babbaxxeo xagga xiwantannonsa darga gargaratenne qaaqquullu akime yine woshshinannite yaate

qaaquullu akime yineemmo woyite qaaquulle babbaxxino garinni fayyimmate owaante yaareti

qalquullu akimeeneemmo woyite maati yinommoha ikkiro qaquulleho xisso macciishshantannonsa woyite macciishshantino xissoonsa kulle assinayire assine hakko xissoonsanni fultanno woy hurtanno gede baatooshshe baattannota qaaquullu akimeeti yine woshshinanni yaate

budehu yineemmo woyite maatinommoa ikkiro babbaxeho garinni budehu yineemmo waye ayemmate xawishshi hee'rinota la a buuxa dandiineemmoha ikkanna konne budeno sidaamu ayirrisannohue gudimaalehu yinanni darginoose gede la'ne buuxa dandiineemmo gari hee'ranno yaate kowiicho

fayyiimmata ijaarinni weete matinoma ikkira babbaxxhe uduunnichi manna awaante innihuno kutenne fayyiimmata ijaari woroo hee'rannowe giddoo he'rn

qaqquullu akimineemmo weyite maatinumma ikkiro babbaxxitinoho roawitannota ikkitanna qaqquulle babbaxxitino xisso macciishshantannonsa woyite tenne xissonsanni hursate lowo waaga lowo baatooshshe baattanni qaqquulle ka'litannota tenne qalqquullu akimeti hiine woshshinanni yaati

qaaquullu akime yinanni woyte meete qaaquulle babbaxxitino xissonsara hurre aanfanni dagga ikkanno konne dargano qaaquulle babbaxxitino owaante afixxe xiibbinsanni hurtanno baase ikkitanna kowiicho qaaquullete akimete mineeti yine woshshinannie qaaquullu akime yinanni dargaate

qaalquullu akiminanni itimaatinum ma ikkino qaaquullewo babbaxxitinoxisso macciishshantannonsawete macciishshan tinoxissonsara huurre aati dodantannore weye loossannore akimete yine woshshinanniwe so'osu'minnni gede huwantawe buuxa dandiiniemmo yaate

qaaqquullu akime maati yineemmo woyite qaaqquulleho xagga uyitannihenni xiwaani hursitannoreeti yineemmoreeti yaate

taraawanno xibba yineemmo weyite taraawanno xibbi maati yinummoha ikkiro ku'iinni ku'wiwa hige sa''annoha taraawanno yine woshshinnita huwatawe buuxa dandiineemmo gari hee'ranna kunni ino kuiinni ku'iwa hige sa annohowe taraawannoho yine su'minanniho yaate

qaalquullu akkiminanniweyite qaalquullehu addi adixisso macciishshantannoonsa woyite hurrete xagga itaareeti yaate

qaaquulle akime yinanni weete qaaqquulleho babbaxxitino owaante uyitannota ikkitannota qaaquullu xisorana hurre afirate ko darga woy qaaqquullu akime yinanniwa woshinaywa massine hurre afira dandiinanni gari heeranno gede buunxeemmo yaate kodarga

qaaquullu akime maati yinummoha ikkiro babbaxxitino xisso qaaquulla macciishshantanonsa woyete xagga uyitanore qaaquullu akime yinanni yaate.

fayyimmate ijaara yinanni woyite babbaxxeehu manna awaante uyinannirichino kobasira afamanno dargaati yaate

qaalquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaquulleho babbaxxitino garinni xisso macciishshantannonsaa wote macciishshantino xissonsanni hursate lowo baatooshshe woy lowoworicho assite qaaquulleho macciishantino xissonsanni gatisate dodantannore ikkitinota huwante buunxeemmo yaati

fayyimmate ijaara yinanni weete maati yinumma ikkiro fayyimmate ijaari giddo babbaxxitino xaggamaannu xissonsara horonsi narunri hee'rannota la'neemmo gari hee'rinota huwanteemmo gari hee'rinota anfeemmo gari hee'rinota la'neemmo yaate

qaalquullu akime yineemmoti qaaquullu xisso macciishshantannonsa woyite qaquulle donde haa'ne massine huurre afi'nanni baaseeti yaate kawichi

akimete yineemmoti maatiwey qaalqullu akimeneemmoti maatinumma ikkiro babbaxxitinoxisso qalquullewa macciishshantannonsa woyite haa'ne ma'rewe massine kurre afixxanno gede assiinsanni bayicho ikkitanna kawiichono qaaqqullu akime afaantanno gede la'neemmowati haati

fayyimmate ijaari yineemmo woyiite maati yineemo ikkiro babbaxxe uduunnichi ko darga afamanno base woy fayyimmate ijaarati yinanniha ikkanna kowiichono babbaxxitinoti marfetewe xagicho yinannirino fayyimmate ijaari giddoonni afamannota la'neemmo woy huwanteemmo gari heerawo

fayyimmate ijara inanniweyete babbaxxinohu manna owante uyinanni uduunnichino kowiichu giddoho afamanno dargaati yaate

qaaquullu akkime maati yinummoha ikkiro qaaquuleho babbaxxitino xisso macciishshantannoonsa woyite xagga aatenni hursitannoonsareiti yaate

qaaquullu akime yineemmo weyite babbaxitino baseranna babbaxxitino dargira afaantannota ikkitanna kurino qaaquulleho fayyiimmawe qaaquullu fayyimma agarate jawa darga jawa kaayo woy jawa qoosso noonsa gede huwanteemmoreeti yaate kuri

qaaquullu akime yinanni woyite qaaquulleho babbaxxitino owaante uyitannotana babbaxxitino xiissonsa la'annota tenne qaalquullu akime yine woshshinannire ikkitanno insanno babbaxxiho darga afamanno manna babbaxxeho darga hee'ranno gede huwanteemmo gare hee'ranno yaate

qaaquullu akime maatiniemmo ikkiro qaaquullu akime babbaxxeho garinni qaaquulleho macciishshantannoonsaxiissora hurre aate dodantannorina hurre aate loossannori ikkitinota huwatawe buuxa dandiineemmo gari noo gede la'ne afa dandiineemmo danino yaate

taraawanno dhibba ikkiro babbaxxitino doogonni ku'iniku'iwa hige trwanno bb ikkanna kuni 1bbuno babbaxxitino doogonni babbaxxitino manniwa hige taraawate lowo geeshsha dancha doogo hasi'rannoho yaate

fayyimmate ijarena yinaniweete maati yinomma ikkeno fayyimmate ijari giddo babbaxxino uduunichi afamannota ikkanna guru uduunichiwa giddono mannuxxissoon sara horoonsinanurri babbaxxitino xagga kininetewoy marfete yinannireno hakko bacho afamanno gede la'neemmo yaati

qaaqquullu akime yineemmo woyite maati yinummoha ikkiro babbaxxitinoti qaaqquuleho xissa macciishshantannonsa woyite hurre aate dodammannita ikkitanna tinino qaaqquullu babbaxxitino bisinsa ana macciishshantinonsa hurrenni hurtanno gede lowo baatooshshe baattannote yaate akime.

taraawanno xbimtinumm ikkiro traawanno bbi giddnlmt 2 2a'nnumma ikkiro foolunni taraawannohu ganshyie woshshin io noo gara uwanteemmoa ikkanna kunnino foolunni taraawanno gede huwantee we buunxeemmu yaate

qaaquullu akime maati yinummoha ikkiro babbaxxitino xissora qaaquulluyitera xagga uyiitannorenna babbaxxeo daniinni qaaquulleho ka'lo assitannore xissonsayinni hursitannore akimete yinann

konforaansubba yinanni woyite babbaxitino nanninna babbaxitino gari manni gamba yaanno base ikkitanna tenne konforaansete yinannitano haammatu manni afamannota darga ikkinota buuxa danddiineemmo gari heeranno yaate kawiichono

konferaansite yineemmo woyite babbaxxeyo manni gamba yaanno darge ikkitanna tinni konferaansino jajjabu mannino iko shiimmaadu gamba yee affamanno base woy haammatu manni leellanno base tenne konferaansite yine woshshinanni yaate konno garinninno togo yaate

Qaaqqulu akime yineemmo woyite maatinummoa ikkiro babbaxxiho darganna babbaxxiho base afantannota ikkitanna iseno oosotewee qaalquulleehu huurre afantanno gede xissonsarano owaante uyitannowe owaante afixxanno qaaqullukko darga wayti yaate kawiichi

qaaqquullu akimineemmowoyite qaaqquulle hurre ate loossanno wido dantannore la'neemmoe hubuunxeemmore ikkitinota la'neemmo yaati

qaaqquullu akime yineemmo woyite maati qeechinsa yinummoha ikkiro qeechinsa qaaqquulleho macciishshantinoonsa xissora halaalanya ikkitinota babbaxitino xagga ee qaaquullo macciishshantino xibbinsanni fushshanna gatisa insa qeecha ikkitinota la'neemmo garino yaate

qaaqquullu akimineemmoti maatinumma ikkiro qaaqquullu xisso macciishshantannonsa woyite haa'ne donde marrannire ikkitanna kurino qaaqquulleho addi addi owante uyite xiwnnsa hurste dudamte loworicho assitannore ikkitinota huwanteemmo yaate

qaaquullu akime yineemmo woyte qaaquulloa babbaxxitino garinni hurre ate loossanore ikkitanna kurino qaaquullo babbaxxitino xisso macciishshantanoonsa woyte xissonsanni hursate n batto she baattannore ikkitinota buuxe la"a woy huwata seekkine afa dandiineemmo garino yaate

qaaqquullu akimeneemmo woyite qaaqquulleo addi addina babbaxxitino xisso macciishshanta noosa weti xissoonsara xagga aatenni huursitannore ikkitanna kurino akimete yine woshshinanniwe su'ma su'minanni gede buunxawe huwanta dandiineemmo yaate

qaaquullu akime yeneemmoti maati yinumoha ikkiro qalquullu bisi aana babbaxxitino xisso macciishshantannonsa woyite tenne xissonni huursate lowo waagawo lowo baatooshe baattanni dodantannotanna lowo owaante uyitannonsata qaaquullu akimeeti yine woshshinanni yaate.

qaaqquullu akime yinanni weyete maati yinummoha ikkiro babbaxxitino xisso qaaqquulleho macciishshantannonsa woyite haa'ne massine qalquulle huurre afi'nanni base tenne qalqquullu akimete mineeti yine woshshinannita buuxawe huwata dandiineemmo garino yaate

qaaquullu akime maati yinummoha ikkiro qaaqquulleho babbaxino garinni bisinsa ana macciishshantannonsa xiissonni huursate dodantannorenna babbaxitino xiwaninsanni qaaquulleho gatisate loolowo baatooshshe baattannore konne qaalquullu akimeeti yine woshshinanni richooti yaate.

qalquulluuwa kimi yinannimeete babbaxxitino owaante qalquulleho assitannota ikkitanna insano qaalquullu huurrera soodo barra yitukki loossannore ikkitino daafo qalquullu xissanturo hakka amassatte dancha darga afi'nanni dancha owaante afi'naeyaati

qaaquullu hakime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaquullua babbaxxitino xisso macciishshantannonsa weete macciishshantino xissonsanni qaaquulle gatisate lowo baatooshshe baattannotanna loworicho assitannota ikkitinota huwatawe buuxe la''a dandineemmo gari no yaate

fayyimmate ijaara babbaxxiho ganini loonsanni aakkanna tenne fayyimmate ijaara loonsoonnihu gidda babbaxxinniho mannaho fayyimmate uyinanni owaante uyinannirichu uduunnichu babbaxxinohu afamanno tenne base'rano yine woshshinanniwaati yaate

fayimmate ijara yinanniweete babbaxxe uduunnichi afamanno base ikkitanna tenne basenano babbaxxitino kinini gobba babbaxxitino owaante mannahu uyinanni uduunnichi afamanno baseeti tini baseno hala'lado woyi danchate yaate

qaaqquullu akime mineeti maatiyinumoha ikkiro qaaqquulle babbaxitino xisso macciishshantannonsa woyite qaaquulleho macciishshantinoonsa xissonni gatisate lowo looso loosannore ikkitinota huwata woyi buuxa dandiineemmo gari noo gede la'neemmo gede huwanteemmo

qaaqquullu akime yineemmo woyete maati yinummoha ikkiro qaaqquullu qoossora woy qaaqquullu bisira babbaxxitino xisso macciishshantannonsa woyete macciishshantino xissoonsanni huursate dodansho assitannorena lowo baattooshshe baattannore ikkitinota buuxe la'awi huwatta dandiineemmo yaate.

qaaqquullu akime yinanni weyite maatiinumma ikkino qaaqquullu babbaxitino xissonsara hurre afidhanno dargana babbaxxitino xisso macciishshishshantanonsa woyite massinanni darga woy hurre afidhanno darga konne qaaqquullu akimmi yinanni wooshshinanni dargaati yaate

qaaqquulluwa kimineemmoti maatinumma ikkiro qaaqquullewo macciishshaantannon sababba xitino xissonni gatisatewe fushshate lowo qeechinoonseta ikkitanna insano qaaqquullu xissonni gatisate lowo baatooshshewu lowo waagga baattannore ikkitinota huwanteemmone yare

qaaqquullu akime Yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaqquulle babbaxxitino xisso macciishshantannonsa woyite tenne xissonsanni hurtanno fultanno gede lowo waaga woy lowo baatooshshe baattannota qaaqquullu akimeeti yiine woshshinanniti hatte basera afantanno gede la'neemmo yaate.

qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaqquullu babbaxxitino xisso macciishshantannonsa woyite hurre afixxanno gede massinanni base tenne qaaquullu akime woy akimete mine yiinannita ikkitanna tinino qaaqquulleho dhancha amangnooti noonsa dargaati yaati.

konferaansa tunayeweyite babbaxxeyo darginni daye mannu gambawe gambooshe assanno daraga konne konferaansete afamannoowati

qaaqquullu akime yineemmotimaatinummaa ikkiro qaalqquullu akime babbaxxeho gariinni babbaxxeho dannira qolleggammeemmota ikkitanna yitennino la'nummaa ikkiro qaaqquulluo babbaxxitino xiso macciishshantannonsa woyite xissonsanni hursate dodantannore qaqquullu akime yine

qaalquulluwa kimineemmoti maatinumma ikkiro qaalquullu babbaxxitino xisso macciishshantannonsawe qoossonsanna babbaxxinorichi iilla noonsa weyite haa'ni donde mairranniwe massinanni base ikkitanna tennee base'rano qaalquullu babbaxxitino xiwaniinsanni hura dandaanno yaati

qaaquullu akimeeneemmo woyte maati yinummoha ikkiro qaaqquulleho babbaxxitino xissonsara hurre afani afixhanno dargawe hurtanno gede massinanni basewe babbaxxitino xagga uyinannisawa darga tenne qaaquullu akimeeti yiinanni waati yaate ko darge

qaaquullu akime maati yimmoha ikkiro qaaquulleho xisso macciishshantannonsa weete xissoonsanni huursate dodantannore ikkitanna kuri qaaquullu akime yinanni.

qaalquullu akime yinanniweete maati yinummaha ikkiro babbaxxitino xissonsara hurre afidhanno gede massinanni basewe darga konne qaqquullu akimeeti yiinannitino babbaxxitino owaante qalquulleho assitannore iti yaate kodarga afantannori insa no

qaaqquullu akime yineemmo weete qaaqqulleho lowo owante aternaxiiwanincha hursete dodantannore ikkitinota buunxeemmo woy huwanteemmo yaate

qaaqquullu akime yineemmoti maati yinummoha ikkiro qaaqquullu addi adinna babbaxiti xisso macciishantannonsa woyite macciishshantinonsa xisonni qaaquulle gatisate woy fushshate looso batoshshe baattannore ikkitinota buuxawoyi huwata dandiineemmo gari noo gede huwaanteemmo yaate

qaaqquullu akime yinanni woyite te qaaqquulle xisso macciishshantannonsa woyite massinanni basera afamannore ikkinota la'neemmo garino yaati

qaaqquullu akime yineemmo weete maati yinummoha ikkiro qaaqquulleho babbaxitino xisso macciishshantannonsa weete macciishshantinonsa xisora hurre aate dodantannore woy loossannore woy qaaquulle woy akkantannore kure qaaqquullu akimeetiine woshshinanni gede huwa tawe buxa dandiineemo

qaaqquulluwa kiminanni weyete qaaqquulluhoxisso macciishshantannonsa woyite kaa'lo wiitannonsare ikkinota lae buxa dandiineemmo no yaati

qaaqquullu akime yineemmo woyite maatiinummoa ikkiro qaaqquulle babbaxitino xisso macciishshantannonsa weyite xissonsanni huursate dodaantannore ikkitanna insano qaaquulle xissote fushshate lowo looso loossannore ikkitinota buuxena huwate la"a dandiiniemmo yaate

konferaansate yineemmote hammatu manni afamanno dargaati yine woshshinanni bayichooti yaate

qaaquulluu akime yineemmoti maati yinumma ikkiro qaalquulleho ho qoossoonsaawi bisinsa aana babbaxxiinoisso macciishshntnnoonsa wete macciishshntnoissoonsara qaaqquulleeho huurre aate dodaantannore qaalquulluu akime yide woshshinanni gede huwata woyi buuxe la a dandineemmo yaate

qaaqquullu akimete yineemmo weete maatinumma ikkiro qaaqquullu babbaxxitino xissonsara addi addi owaante afixe binsanni hurtanno baseewe kawiicho qaaqquullu akimete mine yine woshshinanniwi addi addi qalquulli irichi afamanno baseeti yaate ko dargi

qaaquullu akimimaatinumma ikkino qaaquulle babbaxxitinoxisso macciishshantannonsa woyite xagga wiitannoreeti yaate

qaaquulluwa kinineemmo weetemaatinummoa ikkino qaaquullu woxisso macciishshanta nonsa weetemaaccishntino xissonsara hasiisanno xagga aatenni macciishshintino xissonsanni gatissate looso loossannorea kimete yine woshshinanni gede huwatawe buuxa fa dandiineemmo yaati

qaaquullu akimeeneemmo woyite maatinumma ikkiro qaaqquulleho babbaxxitino gariinni olaantanni babbaxitino xissonsanni fushshate lowo waaga kaffaltannore woy lowo haricho baatooshshe baartannore ikkitanna tinino qaaquulleho danchu amadooshshi noonsa yaate

konforaansubate yinaanni woyeete babbaxxiyo manni babbaxxiyo darginni daye gamba yee woy xaadanno darga ikkanna konneno hammatu manni leellanno woy afamanno

qaaquullu akime maati yinommoa ikkiro qaaquullee babbaxxitino xisso macciishshatannonsa woyite macciishshantinonsa xissora hurre aati dodaantannorena hurre aate looso loossannore qaaquullu akimeeti yine woshshiinannita woy hatto yine su'minannita la'neemo.

qaaqquullu akime maati yineemmoha ikkiro qaaqquullu akime addi addi horo qaaquulleho uyitannota ikkitanna qaaqquulleho xisso macciishshanta nonsa woyite donde massiniro macciishshantinoonsa xissonni huursate lowo baatooshshe baattannore ikkkitinota kuri akimete yineemmo yaate

qaaquullu akime yineemmoti maati yinummaha ikkiro qaaquulleha babbaxxino garinni xisso maciishshantannonsa weeyixe huursitannore ikkitanna insano lowa baatooshshe baattannonna qaaquulleho lowo kaa'lo assitannota huwantanni buuxa woyi afa dandineemmo yaate

qaaquullu akime yineemmo wote maati yinummaohaikkiro qaaquullu babbaxxitino xisso macciishshantannonsa weete babbaxxitino xagga atenni xissonsawiinni gatisatenna babbaxxitino garinni kaa'late lowo wo'naala assitannota ikkitinota akimete yine woshshinannirichooti yaate

Pasiporitte yinnemo woyite maati yinumoha ikkiro gobbatte gobba tarawatte horonisinemotta ikkitana iseno te'e gobbanni te'ee gobba hirate higatte woyi tarawatte woyi harratte horonisirenemo horo uyitanonokette yaate tini pasiporitte yinnemoti

qaaqquullu akime yinanni weete qaaqquulleho babbaxxitino owaante aate dodaantannorena qaaquulle xibbinsa hursate babbaxxitino doogo harunsitannorena babbaxxitino owaante uyitanni qaaqquulle kaa'llitannore kuri qaaqquullu akime yine woshshinanni yaate

taraawannoo ibb yineemmo weetematinoma ikkiro ku'inni ku'iiwa hige sa annoha way taraawannoha yine woshshiinanniha konne kuini ku'iiwa hige sa annoti babbaxxitino doogono noossi gede anfeemmowee bunxeemmo gede la'neemmo gede noohu wanteemmo garino yaate

qaaqquullu akeme yinanni woyite qaaqquulleho babbaxxitino hurre aate dodantannorenna babbaxxitino xagganni hurre aate qaaqquulleho loworicho assitannore kuri qaaqquullu akimeeti yine woshshinanniri danchu amanyootinoonsa gede huwanteemmoreeti yaate

qaaqquulluu akime yinaanni weete maati yinummoa ikkiro qaalqquulluu akime babbaxxiho garinni qaalqquuleho shiima da ikkinorira huurrensara xiwooxiwaninsarawe xagga uyitannorenna babbaxxitinoo wante assitannoonsarenna huurre hassannoonsare ikkitinota hiwanteemmo yaati

qaaqquullu akimemmaatineemmo woyite qaaqquulleho babbaxxitinoisso macciishshantannonsaweete macciishshantino xissonsara hurre aate dodantannore kuri qaaqquullu akimmeetinne wooshshinannita buuxe la awe huwata seekkine huwata dandiineemmo garino yaate

fayyimmate ijaarati yinanni woyte babbaxxewo manni daye hurre afi'rannoye babbaxxiyo basenni daye hurre afi'ranno dargaati yaate kawiichi ijaarho yinannihu